Aaze beettishe dizayssi giikko issi keethe dees hayssa keethaza bolla gaammo limmate maybere gizaysssi xaafettidi dees hayssako taas beettis.

Tan beyashe dizays aaze giiko issi hooray des ha boorazas meerazi keehippe gitanne shuketansa gidakon keehippe lo'izaysa masates.

Tani beyizayssi aaze giikko issi macasiya daara uttada xaafawus issi neya qasseka iza be sunthu xaafisha shidawus

tani dhuma zara gadez umars shinne beyizayssi hayssi arba mincen diza pheqelimoolla geetettiza kawoy izan yiidi uttiza addarashizakko beettis

Tani be ishin galaldo may7o mayda woykko shurabe maydanay ogera ha simmidi yishe dizayssa qoncises ayssi..

issi adde daysi ha baggara hokkidinne ba silke beyishe dees guyerakka daro asati uttidinne tamarishe woykko siyishe deettes

tani beyizay si aazee giikko hayssan caala asati sinthara aadhdinne utti didin daro asati beettokkona oydeti guyera mela deettis hessakko

hayssa maatan keexettida dorzetho keeththe kareni gondallenne toora cikkata woykko hayssa gaammo dunguzataka may7idayti heedzdzu asati eqqida

hayssan aaze beettizayssi giikko asati issi kifile dalga kifile giddonne dalga asatikka shiiqidinne uttidi dizayssa qoncisees

Tani xeellishin keehippe lo7iza bessay dees hayssi qasseka ay gize giikko paradayze looje arba mince gizayssi xaafettidi dees.

aazi bessize gizayssa gidikko daro asati shiiqidinnee issi bessan wodday woddin woddaza giddofe asa maaddana yidayssakko

ta xeellizay asati kaame giddon giddera caalatinne hiyelagati issa issara sugettidinne marshettidi izeti kaameza giddon gelizaysaakko

booththu kumethi mayda asati issi mitha lanqera diza gadeyn woykko heeran shiiqidinne ha simmidi xeellishinne ufayettishe dettes

Izi aazi issi asi ha baggara eqqidi haasayin indeti qasse dagammidi pude zaaridi xeellidi ha simmidi eqqidi dizayssa bessees.

Tani beyi shini nam'u maca asati issi medho gaammo dunguzan oosettida qammise may'idi diin ha baggara aayo daara qasse addeza sinthen eqqatus.

Aazey gizayssa gidikko hayssan issi kifile giddon daro asati deettes hayssafe issi aawadayssi karethi hu7ey puulumidayssikka uttidees.

Tani beyiza wode hayssan booththa ooththettida oyde giddon asati shiiqidinne pooliseti uttidayssa nuus qoncisees

hayssan qasseka macasati ha baggara deettes gede baggara attuma asatira shiiqidinne issi bessan duulati shiizeti dizayssa qoncisee

Tani xeellizayssi aaze giikko macatikka attumatikka muleti qoofe buhuphe bolla wothidinne issi addarashe giddoniidi issi asappe haasayettiza kooshe shiishe deettes.

tani xeellizayssi pude nu dere gerese bagga asata gerese woreda asati shiiqidinne dunguza qoofetara keehippe lo7ettes gaxxare asatho dadageettenna

tani ay be'ashe dizayssa gidikko zo7o kumetha may7o may7ida adde beeska ba hu7es zo7o gididayssi xaraphe bolla be kushe woththidinne gade xeellishe dees

Issi dubbusha keeththani daro asati issi keeththezan kumidi diin ize ta sinthen diza xarapheza bolla ciishaynne haaththey uttides.

Hayssani tani beyishin issi addedaysiee ba duunaso mayke oykkidinne uttidi ha zaari xeellishe izi dizayssa bessees.

tani xeellishin gezzetho keethedara keexettada dashe ha keethe lanqqera ciishatikka tokettidi din uuththatikka dizayssa qonccises.

dumma dumma katha qommoti woykko woxe qommoti shiiqidinne izappe aadhdhi aadhe unqulalerakka woykko phuphilera kaxidaytikka deettes lo'ettes qasse maanaska

tana mama xeellishin gizayssi dumma dumma qommun kaxidi giigida kathati hayssan dizayssanne qasseka keehippe izati lo7izayssa qoncisees

harawa qommoy beettizay deenna mithanne wora keehippe dari ekkiza woraku ha worazikka gaammo giddon dizayssa qoncisees

Gaammo dunguza may7idayti muleyti shiiqidinne uttidaykka eqqidaykka giidi gaammo dunguza may7idi dishin qasseka izeta sintzen goseykka dees.

tani beyizayssi dumma dumma katha qommoti woxe qommoti qolettidi giigettidi din meyetettanas giigettidi diza quma qommoko

aybeyazi naagizayssa gidikko issi keeththa garseni timatimeta shunkurtetanne dumma dumma miisheta giyatishe iziti dizayssa qoncisees

tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko abba giddon wogolora asi dizayssanne ha abbaza lanqen kapoti dizayssa issi addeykka eqqi dees

hayssan keehippe lo7iza xibabetinne dumma dumma may7oti ashangulite bolla may7etidinne keehippe lo7ishe dizayssa qonciseesko

Tani xeellishin issi leemate masatizayssa bolla xiishshati lo7iza ogera uttida gede bagdara diithatikka dizayssa qoncisees

Hayssan aaze beettizay giikko ha7i wodetho haaththey pude pude pude biidi biidi duge poshshus gidi qoletizayssi qoncekko.

issi macasiya daara booththa kumetha mayo mayadanne lo'iza maata giddon uttada ba huphe oyqqadanne miicashe dawes hanaya ay lo'o lo'azee

ani xeelliza wode issi keeththa karen gammo zone boreda woreda gizayssa boykko qebele gizayssa lanqeni asati iqqidi diittis

tani xeelli shin hanna worame doossa masatawus gin xeellishin keehippe lo7awus iziska haayezara kacezara issi gina eqqides

Tani beyizayssi aaze giikko paandishay shaayettidinne leemate bolla giigin ayto tukke gede baggara meecettidi giigidi dizayssakko.

Hayssan qasse oosanchati ee hayssa galal7o medho may7o issi mala may7idayti issisora shiiqidi yiidi eqqin izeta lanqerakka harati eqqi doosonna.

Qasseka aazey gizayssa gidikko issi macasiya keehippe lo7iza gita dunguza pooxa may7adanne ba huphe bolla qoofe booththa qoofe wothadayza eqqidayssa bessees

Wora giddora guutha ogey dees ha guutha ogeyra qasseka daro asay caalidi lo7iza woray giddora aadhdhidinne pude simmidi izati bishe dizayssa qoncisee.

caalidanne cimmida asati uttin ha baggara yelagati qasseka uttidi izatas gaammo wogachtho izatato meecishe dizayssa qoncisees

hayssan qasseka gaazexa bolla xaafettidayssa malay beettees iza bollaka hayssi paaralamman giigettizae asas imettida taksi giidi xaafettii

Tanni beyi shin hayssa addes goosha addethu gees tana qasseka keehipeka yashisees woykko babisees iza guyerakka issi gambelay dees.

Hayssi ayle7olo7izaakkonna tani beyishin keehippe diccida katama masatees ha katamazi qasse maburatezi haaththetho goggees

Hayssi aygize gidikko yemmi taammen deyninetu yete dabeqe gizayssi izi aaza qommoy xaafettidinne dizayssa qoncisees.

hayssi qasse ni fidale masatizayssi diidinne iza bolla mesenjere giidi ingilizathora xaafettidi dizayssa bessees

Dumma dumma si7ileti deettis bollara daro asati dizayssa garsera qasseka afirka gudday bafirkaawiyan giza xuufey haraykka.

hayssan qasse tani beyizayssi aazay gidikko kaame masatizayssi beettees xiggena zemecha giza xuufey beettees dumma dumma hara qommote xaafeti di deettes

hayssi dhuma giddora izi aaza qommoy gede baggara eexxizayssa masatees ha baggara qas addezi nababizeennekko

koronte shuboy bollara qasheti didizayssanne ha koronte shubozi qasheti didin iza garsera mitha melidayssa masatizayssi beettees

koronte gaaney izappe guye baggara dishin koronteza giigissiza addedayssi ba huphe bolla booththa qoofe woththidayssi ha simmidi ekkides

tani beyizayssi aaze giikko koronte shubotinne qasse tani beyishin netorkey izan ooththiza biratati eqqidinne deettes

tani hayssan beyizayssi aazey giikko koronte izanee uttiza gaanekko ha koronte gaanezi issi issi gize koronte iitanappe naagees

tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko hayssan issi fostere lanqin shiiqidinne daro asati eqqidi dizayssa qoncisees

Azi hayssan beyazi nagizayssa gidikko gede buro keexettidi keexettidi giigiza giigidi lo7iza keeththeta pooqetanne izappe ha baggara koronte shubota beyays.

Kaxanas matida badala badala giza kathae carkoyidinne keehippe carkozi sugin badalazi kundidatho giidi ziqqi giidi dees

woray ha lanqeranne gede lanqera dishin giddora ogey aaththidi efizayssa ha ogiyakka tani xeelli shin keehippe tana lo7awus

Issi orde adde dayssi ba kushe giigissidi oyqqidinne ba ayfe bolla manaxire woththidi ba duuna doydi dees

Tani beyizayssa mala gidikko giddozi henirakka hanirakka wora masateesa iza giddora pude qasse keeththeti beettizasokko beettizee.

Tani xeellizayssi aaze giikko hayssa muuzey tokkettanas issi bessa shiiqidi dizayssa masatizeene izi aaza miisha carkoy shocidi heggides

hayssa addazi ba aype bolla manaxire woththidi jiinse koote salo medho oykqidayssa maydinne izi eqqidayssako

tani xeellishin yelaga asati woykko woxateti shiiqidinne issi xaraphe bolla dalgan meeshan izetas kathay imettin mishe deettees

Tani xeelliza wode daro ee daroy beettizay aaze giiko ha baggara motoreti dishini gede baggara kathaso woykko tukke sohe de7ees.

kobilistoone woykko shuchchan oosettiza oge bolla motore daara eqqadus henira katha keeththey beettees

hayssan aaze beettizay giikko itiophiyanne gide banke woykko tophiya nu dere zal7eta banke woykko zal7izayta banke gizayssi dizayssakko

Issi besan woyiko issi kifilen daro asati shiqidinee utidi Xafishenee si'ishe qasini hayizidi utishe dizayisa beses.

Beettizay haray aykko miisheykka deenna beqa beettizara daashine banke gizayssa kancheko hayssan haray aykkoykka baawu

tani beyizayssi aazey giikko issi kathaso kkappe geddon dumma dumma medho oydetinne dumma dumma medho xaraphete keehippe lo7izaytakko tani beyizay

tani xeellizayssi aazey giikko paasika baazinna iristoorante gizayssa woykko katha keeththe dizaaro bessees izi karera issi addey aadhdhidi bishe dees

Tani xeelli shini hayssan qasse katha keeththe masatees ha katha keeththezan daro lo'iza lo'iza oydetinne lo'o xarapheti dizayssa qoncisees.

Hayssan qasse ay gize giikko niyaala inshuranthi gizayssi xaafettidinne amarathon uttidayssa hayssan besseesko.

tani xeellizayssi aaze giikko dumma wode dire gizayssi hayssa birane banke biraney qasse gaammotho qaalara poo7okko giishko poo7o banke giizay dees

tani beyizay aazie giikko kaame masatizayssa bolla booththa miishe birata miishe woththidinne ha baggara qasse nam7u asati oyqqidi deettes

ta xeellizayssi aazey giikko kaameti be aqosone be maaran maaran dizayssako ha kaametikka ta xeellishin gita kaameyayssa siinozaakko

zo7e kaame daara gede simmada bashe dizayssanne ha zo7oza kaamey bolla qase booththa medhoy dizayssanne dumma dumma meeshati dizayssa qoncisees

tani xeellashe dizayssi aazey giikko hayssa asi ele sakettishin hi dano adagan asi goddayettishin gakkiza ambulanthiya dawus

tani xeellishin pooliseta masatetees haytikka qasseka geha simmidi xeellishe dishin issi nozi ayfesoy bokisettidi harguxidayssa masatee

Issi addedayssi woykko poolise dayssi huphe bolla qoofe woththidayssi ha simmidi haa tele xeellonta gade xeellees.

ay xeellazi naagizayssa gidikko booththa xaraphe bolla hayssasi tani beyishinee tamare nayti izan xanna iza kifile masatizayssao komputeretikka deettes

aaze tani beyizay giikko issi addedayssi booththa may7o may7dinne manaxire be aype bolla wothidi ha xeellidi be kushe laallidi dees

issi aawadayssi karetha kumetha may7o may7dinne miicishe ba ayfe bolla manaxire woththidi ha simmidi eqqidi miiceesko

Tani be ashe dizayssi aazaye giikko issi adde babaye masatizayssi xiirettidi kibbe zeero masatidi dizayssanne iza lanqerazikka lo'izayssafo

Tani beyiza mala gidikko issi keeththey kawo keeththey salo gato keexettidi dizayssanne ha iza lanqera mithi eqqidayssa qoncisee

hayssan tana lo7izay aaze giikko keeththezakku keeththezikka keehippe lo7ees qasse iza karerakka mithati dooson

keehippe lo7iza issi keeththa giddon dumma dumma soofati lo7izayti so ha7i wode keeththa giddon geliza oydetinne xarapheti dizayssa qoncisee

tani xeelli shinii keehippe daro asati issi bessan shiiqidi deettes ha asati gita gitanne tamarida asata kawo oosanchata masatoson

hayssan dumma dumma koronteta gidikkokka iitida miisheta woykko tama adaga gidikkokka hessafe yiidi ashshiza asate de7eettes

hayssan aaze beettize aykkoykka beettenna giin iza giddora ogey dees ogezappe gede baggara mithatinne dumma dumma meshati deettes

hayssan aaze gizayssa gidikko booththa medho xaraphe bolla wodhdhin ta xarapheza sinthan booththa medho may7ida asatikka deettes qoodan keehi daroti beettettes

tani beyizayssi aazey gizayssa gidikko dalga oge lanqera xeena saynnise kolle jegizayssi woykko asa bolla izan asi akametti paxizaso bessee

tani xeellishin booththa maske be duuna bolla wothida macasiya dara hokkada izi aaza qommu ooththashe dawus

Tani beyizayssi aazey gizayssa gidikko booththa medhdho kumeththi may'ida asati shiiqidinne issi aayo daaris timirte immishshe dizayssa qoncisees

Issi bessan lo'iza keeththa giddon oyddu asati sinththera salpetidi eqkida ha asatikka xeellishinne lo'ettees

Tani be ishin aaze beettiza giikko xeena ministere gizayssi xaafettidi amarathora dizayssanne iza bolla hara si'ilekka gizayssa bessees

aazey gizayssa gidikko asati ba sinthen shaashshae dhoggishe izappe ufayssara muleytikka meecishe ba kushe bolla denthi di deettes

tanni xeellizayssi aazay giikko booththa miishane tubbo masatizayssi eqqidi eqqidi dees qasseka hessa zalanqera heni baggara addey eqqidi dees

Hayssan tani beishin aazi gize giikko arba mince suutha banke oososo gizayss dizayssanne izan asati dizayssa qoncisees.

Tani xeellishin hayti ay ooththize giikko asatas ashketethan ba suuthu immishe izqoppadakko.sa taas masates hayza gin qoppadakko

Tani be ashe dizay aazee giikko issi adde dayssi gede simmidi eqqidi zilotidi eqqidayssanne harati iza sinthen dizayssa,

tani xeellizayssi aaze giikko hayssan qasseka asati shiiqidinne ba kushin oyqqidi waraqata oyqqidinne ha bessishe dizayssa

Tani be'ishin ay ooththana gizo gaada tani qoppin hayssati puute miiththa oykkidi tokkanas izati gadezan yiishshe deettes guussikko

hayssan addazi ay ooththizakkone erettenna keeththe keexanas izi gemede woykko wodoro qachishe dizaya dishkishe dizayssa mithata bessees

hayssan tani beyizay gaammazonne aysu aawa daanna kabbada xilloenne qasse iza lanqen diza asati uttidi ha xeellishi deettis

asati hayssan ooratha oge medhi shi deettis wona ta gidayssa mala kobilastoone oge shuchchane izati giigisishi dizayssa qoncisees

hayssi tani be ishin tamareso masates ha tamaresoza karera aadhdhidinne asati pude simmidi bishe deettis

tani beyishin qasse hanno bajaje geetettizara ogera duge simmada yishin izippe gede baggara keeththe tikka qasseka bettetes

Tani be7ishin tamareso keeththi beettees ha tamareso keeththeza bolla si'ilee woykko misiley sa'aletidi dees izikka maraqetethayssi.

tani xeellizayssi aaze giikko koronte shubokko ha koronte shu bozi qasseka wozgide giikko eqqidi eqqidi izi dizayssa qoncisees

Tani beyiza mala gidikko hayssan asati woykko tamare nayti issi oge lanqerae ginbeta kesha lanqera aadhdhidi bishe deettes

Ero hayssa ogezi keehippe lo7es ha ogezikka booththaranne karetha walaka ogeza lanqe lanqen qalamen izeti qaba'idayssa za kowada lo7athisidi.

tani aaze beyizayssi giikko asati okkidinne erkene keela gadey haaththey meeci efonta mala keellishe dizayssa qoncisees

Dalga ogey ha baggaranne ya baggara giidi dees ha dalga ogezarae kaametinne dumma dumma miishati asatikka hamutishe dizayssa qoncisees.

Tani beyizayssa malla gidikko asati woykko duge ha bootaza bolla garsera asati beetettees iza bolla arungaade ashara gizayssi xaafettidi dees

melanas gakkida woykko melida maatay ha baggara beettees gede baggara qasse keeththey zo7o medho porqurun shocetidays beettees

Hayssan tani aaza be'ashe dizay giikko shuchchi mela hiixettidi diza ogey beettees ha ogezas ha baggara kagede baggara zumati ekkidayssi worara beettees.

Bombay maathatho boottidi goggishin issi cima aawa dayssi ha bombazan yiidinne ba kushe meecettees.

Tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi kifilo giddon asati shiiqidinne issi biiro giddon dizayssanne hara asatikka dizayssa qoncisees.

Tani xeellizayssi aazey giikko issi buro keexettizi bishe diza keeththey dees ha keeththey garseda qasseka melanatho giza maatay dees.

Tani xeelli shin hayssi kifilezi keehippe lu'ees aaza gish giikko xaraphezikka booththi qas utettiza oydezikka booththi mule miishezikka booththio.

Tani xeelliza wode dokitere woykko haakime eliyaasa giddotho kelineekke gizayssi oosoy doomettidesse gizayssi xaafettidi deesko.

Tani xeellishin aaze beettizay giikko asati patana saatenne gidenta aggenna hokkidi beyssa beyssa xaafishe deettes

tani xeelliza wodey izi aazi mazagabettana giidinne issi kifile giddon asati yiidi din hayssan qasseka izata xaafisiza asati uttidi deette

Tani be'izayssi aaze gizayssa gidikko kaamey gedde baggara ha simmidi yishe dishinn asazi kaameza giddon immaththi yizayssa masatin yishe deeskka

tani beyiza mala gidikko asati aykko as issi kifileza giddon deenna baado woykko mela diza kifile xarapheti oydeti deettis

issi caala adde dayssa sintheson mayke ehidi wothin addezi zo'o koote maydi eqqidinne haasa'ishe dees

tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko heedzdzusora giigettidi uttida eqqida saaxinne masatizayti lanqera bandiray eqqidi dees

Issi addedayssi ba duunason mayke shiishshi oykqidinne ha xeellishenne izi ha beyishe dizayssa qoncisees.

issi addadaysi xarapheeza bolla iza sinthen hayssi kooshe dhoqisizayssazi dishin ha simmidi izi xeellidi qoppishe dees

hayssan afirka kartay saalettidi dishin ha afirka kartaza bolla asi uttizayssa masatidi dizayssa qoncisees

tani be'ishin issi addedayssi mayke be kushen oykkidinne daynna woykko paradiza daynna masatizayssi uttidi haasayishe deesko

Tani be'izayssi aaze giiko haaththe shoore gidon iitati buurati qooletidayssa asati shiiqidi dentishe deetees.

asati shiiqidinne oge bollafe buuratanne dumma dumma iita meishata pittidi pittidi izeti kaame oge lanqefe dhayssishe dizayssa qoncisees

tani beyizayssa mala gidikko keehippe gita shuuchchu heedzdzu asati yiidinne denthishe deettes izetappe guye baggara pixeetes asati

tani xeellizay aaze gizayssa gidikko asati oge lanqefe buurata denthishin issi issinoti qasse hariyo hare gaariyo caanidi yiishe deettis

tani xeellizay aaze giikko gade goyiza maashiney ha gadeza woykko biittaza be duunaza bolla aaththidi pode izi ekkishe dees

tani beyizayssi aaze giikko issi kaamey bolla daro miishati caanettidayssanne asati iza bolla caani sheddizayssa qoncisees goossukko

hayssan tani be ishin aaho oge bolla woykko dalga ogera gede simmidi asati bishe dizayssanne ha asati booththa may7idayssa qoncisees

tai beyizayssi aaze gizayssa gidikko asati oge lanqefe buurata puttidi pittidi dhayssizayssanne lo7athizayssa bessees

tani beyizayssi aazay giikko issi ayssuse bolla buuratanne qoshashata iita miisheta asati shiishshidi caani ekkidi dizayssa bessees

Tani xeelliza mala gidikko issi kaame bolla daro michatanne dumma dumma shiishshidinne ha kaame bolla izeti caanishi dettis.

payda ha7i wode payda matawuqa asati ooththisidi kessidi ba kushe bolla oykqqidinne ha bessishe dizayssa qoncisees

issi woxxate woykko yelaga naadayssi izi aaz ba kushen oykqidinne izi haasayishe dizayssi duuqettidi aadhdhin dizayssa qoncisees

tani xeellashenne be ashe dizayssi aaze giikko senedi masgeze mesageb inna maragaget agilgiloti gizayssi amarethura xaafeti uttidayssako

Ta yeddin zaarixi tani be ashe dizayssi aazee giikko nam'u asati issi kifile giddon dizayssanne hayssatappe qasseka issi nozi miicanatho giidi dee

tani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko payda woykko ha7i wodey yida matawuqa payda matawuqa asati dendidinne bessishe dizayssakko

tani beyishin aawoziy wucce kawo woykko nu dereppe kare dere kawo tirampe geetettizayssaza aawa gido aggenna iza masati ettis

hanna indiya tani beyishin qofa woykko zeena aaththi zaarokko ha ayiya qasseka musolimi ammano ammanizaarokku ba hubhe iza shapana dizayssan eradis

tani be'ashe dizayssi aaze giikko nam'u cima aawati deettes nam'u cima aawatappe issinozi izi aaza qommo issi aawoza besishe dizayssa de'ees

Tani be'zayssatho gidikko bahilinna isport miidiya gizayssi xaafettidi dizayssa lanqera issi macasa uttadus

dokitare Ahmede abinne izappe qasse aaresatidi konkera sitti giidi eqqiday zo'o adde izappe gede baggara dees

hayssa itophiyanne amara gizayssi hayssa afirka kace woykko afirka giza issi bolla diza kartaza bolla bessishe dees

Tani xeellishin gita gita asate issi wora lanqera ha simmidinne salo medho may7o may7idayti borcetidi ekkizayti yiishe dizayssa qoncisees.

Tani beyizayssi aaze giikko issi addedayssi ba duunason mayke woththidi izi aaza gish keehippe ufayetidi izi xeellishe dees.

tani xeellishe dizayssi issi keeththa karera ha baggara bayndidatikka deettis qasseka ushachcha baggara booththa mayo mayidayti salpera yiishe deettes

hayssa niie oyddu attuma asati beettosona ha oyddu attuma asatappe issi nozi komputere giigissidi iza giddofe xeellishe dizayssakko

hayssan tani akeekizay aaze gizayssa gidikko keehippe lo7iza gita gita asati kawo oosanchati lo7iza oge giddora ha simmidi izeti yiishe deettes

tani beyizay aazey hayssane issi biiro giddon giddorae ciishshati toketidi dolishe deizayssa akeeka hissikko

Issi yalaga maccaasiyo daaro essidinne ee hamaccasay doonaso mayke oyqqidinne iza haasa7ana mala izis boota immidayssa qonccissees.

tani xeellishin mechal isport kilebe gizayssi woykko danda7o isporte buddine gizayssi xaafettii dizayssakko

tani xeellishini daro asati woykko hayssa pooliseti shiiqidinne issi bessan uttidi be qoofeza kessi kessi xaraphe bolla wothida

oge giddon ba wogatho poolise bessishin pude baggara issi medho nam7u asati bulla issi mala may7idi deettes

Aazi be ashe dazina giikko pooliseti shiiqidinne ba kushe guye aaththidi eqqidayssanne ha pooliseti ubbatikka miicishe deettes

Pooliseti oyddati eqqida ha oyddatas giddon issi addey booththa may7o may7idi eqqides pooliseti a muleytishin addezi aazas hari addezi eqqidii.

aaze beettizayssi giikko hayssi qasse gerese katama ayso aawaykkae iza giddon eqqidayssara hizgidi poolisetara miicishi eqqidees

issi aawa polise dayssi ba huphe bolla tirapiketi woykko kaame naagizayti woththiza qoofe wothidi ha simmidi eqqides

issi bessani shiiqidinne cora asati uttin ha cora asata sinthan issi poolise dendi eqqidinne izetas ba qofa aaththees

hayssan aaza beettizay giikko daro pooliseti shiiqidi issi keeththa kumidi izeti dizayssanne hayti qasseka beettizayssa bessees

Tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko poolisetinne dumma dumma asati issife shiiqidi uttidinne ba qufa izatas yootettidayssa xaafishe deettis.

Aazay beettizay gizayssa gidikko pooliseti shiiqidinne issi kifile giddon uttidayssanne ha pooliseti ha simmidi xeellishe dizayssakko

tani xeellizay aaze giikko hayssa nu kawo aymede abikko izikka uttidinne asa xeellishi dees

tani be'ashe dizayssi aaze gidikko asati shiigidi silamachin be ijachin gizayssika iza bolla sarotethi nu kushen gizayssi xaafetidiidee

daro asati shiiqidinne wa'asi hayqqidenne waanettidee asata bolla shiiqidinne keehippe yeekkishenne azazanishe dizayssa qoncisees

hayssa ni tani beyishin issi aaya woykko issi macasaya oyddu addeta woykko attuma asata giddon uttada mecashe dawus

salomedho may7o may7ida addedayssi ba kushe isti bolla denthidinne miicize giin eretuwa qoppize giin eretuwa hayzidi haraso xeellees

puuteta daro asati guyera tokkishe deettes sintherakka issi addezi yiidinne tokki simmidi haaththe iza garsin qolees

tani beyizayssa mala gidikko asati issi bessan shiiqidinne ba kushe gardi gardi wothidinne izi aazi qoppishinne siyishe izeti dizayssa qoncisees

Issi gita wolqama addey ba duunaso mayke woththidinne haaththe haylandera ba sinthan woththidi ha simisidi xeellishe dees.

tani ay beyazina gizayssa gidikko issi addeza sinthin heedzdzu maykey biidi din ha heedzdzu maykeza bolla izi haasayishe dizayssako tani beyizay

Tani beyizay aazize giikko macanne attuma asati booththa mayo muleyti may'dinne issi gita daabbo uukkidi iza giddon mashsha hissi deettis.

Tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko dumma dumma medho may'o may'da asati issi bessan shiiqidinne yiidi maaran uttidi dizayssa.

ha7i wode asati mathafe eessa wostidi eessizaakkonne ha7i wode istaylera izeti wothidayssa qoncisees

Tani hayssan xeellashe dizayssi aazey giikko heedzdzu macashati qorqoro oykkidayssanne qasse haratikka issi addeyka izetara dizayssa qoncisees.

Gista qashoy diza melikite oykkidayssa woykko dizu xiginna doorete gizayssa oykkidinne asati shiiqidi iza matan eqqidayssa qoncisees.

nam7u asati beettettes ha nam7u asatappe issi nozikka adde issi niyakka indokko haytikka hokkidi i ayqommo xaafettes

Gashe nayti tamare keeththan tamarishenne ha xeellishe izeti dizayssa keehippe beyoos ha gashshe naytikka xaafishenne tamarishe deees.

giya giddoni daro qommo aypaaypeta gidikkokka katha qommota gidikkoka shiishshidinne issi sora woththidi asati bayzishenne shammishe deettes

Tani xeellishin daro asati shiiqidinne issi bessan izi aazas izeti shiiqidakkoka eretenna shabasabitidi issi bolla deettes

hayssan aaze gizayssa gidikko issi musulime macasiya daara goozettada uttin aawa cima dayssikka iza izi lanqera uttides

tani xeellishin aaze beettizay giikko guutha keeththe keeththe keexidinne iza garsen asati daro qommo katha ayteta ba izi shidi

Salo medho oykkida gashe taks oykko kaamiyae dishin izi giddon qas asati yiidinne izi giddon pude gelishe dizayssa qoncisees

hayssan tani beyi shin manaray dees makinay izan uttida bessa guussko hessi dishin iza giddon daro kaameti deettis gita adussa kaameti

Tani beyzay aze gizayssa gidikoethio telekomme gizayssa sinthan issi zo'o aderanne zo'o macassi dara eqidi dettes.

tani hayssan beyashe dizayssi aaze giikko asati issi bessan shiiqidi issife izi aazi naagishe dizayssanne izati salfeti dizayssa bessees

Hayssan issi macasiya daara haaththa giddon iza ka7ashe dizayssanne haaththazan qasse iza ichadanne waynna7ashe dizayssa qonceseesko.

Gaammo dunguzay issi miiththa garsen tani be'ishshin arba mincen diza mince geetettin nayti izan biidie kaa'izayssa lanqen soxetidi dees

hayssan tani beyishinnii heedzdzu macasati issay issara hashe hashe oyketidi ha simmidi iziti eqqin gede baggaraka issia tuma nay dees

tani xeelizayssi aaze gizayssa gidikko mithatako ha mithata lanqen gashe keeththey dishin keeththay garsera qasseka asati beettosona

Maca nayti hayssanqa duuratidinne bees be huphe duge zarsi yeddidinne qasse hayta poolise ta caamma mala aaththidinne miicishe issi zere may7o may7di deettis

Tani beyizay si7aaze giikko oge lanqera kaamey dumma dumma miishata caanidi yishin qasse izis goynayke7ippe paziza kaameyakka dawus

Hayssan aaze dizay giikko asati ha baggara sintheso yiidinne oyddu asati issi macasaynne heedzdzu addey ha simmidi eqqida

gammo dunguza be hupe bolla may7anas dhoqu histidi woththidinne piissatidi ekkidasora haaththey duge possus gidi qolettishe dizayssa bessees

issi booththa medho oykkida kaameya dishin ha kaamey bollara kezidi daro asate eqqidi ha xeellishe de'ettes guussukko.

tani xeellishin tamare nayta masatizayti shiiqidinne booththa issi medho may7o may7idinne sinthara uttidi guyera eqqidi dooson

Booththaranne dumma dumma medhura walakettida may'o may'ida asati issi demba gaden shiiqidinne durishenne ufaysa qonxi shishe deettes.

Tani xeelliza wode issi macasaya qomtanne booththa shurabe booththa qoofe wothada dishin heni baggara qasse ze'o naadaarakka dawus.

tani xeellishin gaammo dunguza micidi oykkidinne bosheti ekkida bessan asati shiiqidinne bandira oyqidi ha xeellishe miicishe deettes

Tani xeellashe dizayssi aazee giikko macanne attuma asati shiiqidinne issi mango mithay lanqen eqqidi deettes.

Tani beyiza mala gidikko gaammoe sile woykko misiley dizayssa lanqen issi yela ganaa dayssi eqqidi dees.

Tani xeellishin gashsha naytaranne gitatara giidi issife shiiqidi away awishe dishin izeti eqqidayssa masatees izi aazas eqqido erekke

tani beyizayssa mala gidikko asati nam7u asati ba sinthan waraqata woththidinne issi nozi xaafees issi nozi aggidi haa xeellees

Hayssan tani beyishin issi kifile gaththani daro asati izi aazi yiidi mazagabetishenne woykko ba sunththu xaafishishe deettes

tani beyiza wode nam7u asati issi adderanne issi macayra uttidi xaafishin tamare nayti yiidi mazagabetishe deettes

tani xeellashe dizayssi aazey giikko asi issi caala aaway guyera yiidi eqqi mitha garsen komputere masatizayssa woththidi harati beyishe deettes

Tani be ashe hayssan dizayssi aasey giikko sinthera nam7u asati xaafishe dishin sinthe baggara qasseka tamare nayti yiidinne salpen eqqidi dizayssa qoncisees

Tani xeellizayssi aaze woykko wochizayssi aaze giikko issi naa dayssi yiidin payda matawuqas ba kushe ashara denththshshe dees

tani beyizayssa mala gidikko asati heedzdzus gididi xaafishe deettis uttidi haratikka eqqidi deettis

Issin urqan keexettida keeththey lanqen asi gaxar heeran shiiqidinne payda matawuga dendanas shiiqidinne salpetidi gashe naytara deettes.

tani be7izay aaze giikko asati gede simmidi uttidi deettes sinthera dizayti paydazas izeta poto denthishe deettes.

tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko asati shiiqidi uuthatara mithatara dizayssa lanqen eqqin uttidi harati xaafishe deettes

hayssan ay be'azi naagizayssa gidikko issi galal7o medhoy guyera qachetidi woykko magarajjettidi diza bessani daro asati shiiqidinne xaafanas giigetti deettees

tani beyizayssi aazay giikko hayssa daro asati deettes ha asatappe galaldhoo medho may7o mayida macanaya keehippe modhaus izis bolla ahotethikka darokko

Tani beyizayssi aazey giikko kuwaase kaasanchati kowaase kaa7ishe dizayssanne izeti issay issara marshetishe dizayssa bessees

Taas beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko kuwaase kaasanchati issay issara marshettishenne issay issara keehippe kaa7ishe dizayssa bessees.

hayssan wothancha qenanisa beqqele geetettizayssazi gede simmidi izi woxxishe dizayssanne hayssi tophiya giddon erettida woththancha gididayssa qoncisees

kuwaase kaasanchati kuwaase kaa7ishe dishinii kuwaase kaasanchatappe issi nozi balin woykko moorin izas bica woykko galal7oy imettizayssa bessees

tani be7 ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko asati izi aazi kowaasenenne kaa7idi xoonidi issi naadayssa bolla tookkidi deettes

hannin tani be'ishin tukke kuwaase woykko tukke isporte buddine giidi xaafettidi dizayssi yabanara melekitei dees

tani beyizay aazee ereetii hayssane kowaase kaasanchati meedaza giddone kowaaseza ka7ishe dizayssa kokkokko tani beyizay

Isportonati meeda giddon ha simmidi booththa kumetha muleyti may'n izata erisizayti salo medhonne zo'o medho maydi deettes

Hayssa salomedho may'o may'ida kowaase kaasanchati issife shiiqidinne miicishenne ufayetishe yizayssa qoncisees.

qasseka hayssan tani beyishiniihe isporteynnata woykko isporte ooththizayta giddon issi addey eqqidayssa qonciseesko

Galal7o medho shurabe mayda nayti shiiqidinne ba kushe idimmidi ba sinten kowaase woththidi kowaase kasanchati dizayssa qoncisesda.

Hayssan tani aybe ashe dazina gizayssa gidikko kushe kuwaasse asati marabe kuwaase kaa'ishe dizayssanne iza pude baqqanas issi nay ba kushe bolla denthedi dizayssakko.

Isporteynati woykko kuwaase kaasanchate kowaasey kaa.ettiza demba giddon he ha issay issas gathishe deettes.

tani xeellishin hayssi izi aaza qommo giden tani erikke karetha medho oykkides qas xeerozi birata masatees qasseka booththa medho biratazi oykkides

Hayssan qasseka lo7iza miishi dees dorsati shuketidi shuketidi issi madadara giigidi dizayssa bessees hayssaka beyishin asho mamama gizayssakko.

Issi izi aaza gaane masatizayssi boothanne kareetha medho oyqqidayssi hayssa msileza bollan uttidi dizayssa hayssi nuusu qonccisees.

Hayssan tani beyizayssi olifiya gizayssi iza bolla xaafettides izi izi aaza qommo gidin tani erikki melayzidi issi bessan woykko issi heeran izi dees

Hayssan tani be ishin izi ayqo mixey dees ta be ishin erettenna hayssika booththa midhaya woykko biratayka iza bolla dizayssa masatees

tani beishin dumma dumma ushsha qommotinne dumma dumma metettiza qommoti be madardara bolla iziti qasseka daradaretti di dizayssa qoncisees

tani beyizay aaze giikko asati haaththe burcuko giddon qolishe dizayssanne haaththezi tani beyishin lo7ees

Hayssi izi aazza qommo gidi ta erikkeowan gizayssi inggilizethora bolla xaafettidi des Izi is aaza qommoy miishi gidinkka tan erikke

pooliseti shiiqidinne issi kaame bolla woykko poolise kaameza bolla kezidinne wotadareti gede simmidi kamezi bishin biishe deettes

issi adde naadayssi motoriyo oykkidinne eqqin issi nozi qasse guye baggara izas pude simmidi kobilisto oge bollara aadhdhidi bishe dees

Hayssan tani be7ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi kaamiya haa simmada yashe dishini ha kaame sinthera zo7o mayo mayida addey eqqides.

tani beyazina giikko keehippe cimmida issi kaameyo beyays ha issi kaameyppe gede baggara mitha tikka deettis asati duge baggara shiiqi eqqida

tani beyiza wode hayssa nu kawo doktore aymede abe dizayssappe qasseka izi eqqidi haasayishe dizayssa

tani xeelliza wode harera dumma dumma miishata asati caanidi daro harera gede zarsidi ekkidi efizayssa qoncisees

tani xeella shedizayssi aazay giikko hare gaare daarine haaththe madadara asi qachidinnee iza giddon yarkanesa qachidi efishedizayssakko

Tani xeellizayssa mala gidikkoe sinthera galal7onne karetha walakka gida gidida maashine woykko kaame masatiza hara oge bolla eqqada dawus.

8ssi dalgga ogera biskilite laaggidi biza asati beettosonna ha asatikka issay issara ooni xoonande gigidi woxishshi deettees

tani xeelliza wode asati deettes issi kifile giddon asati dishen izata giddofekka hayssi tophiya kawo aymede abi eqqidayssa bessee

tani xeellishini hayssan gita gita kaameti asa issi bessafe hara bessa efizayti ba eqoson eqqi didi asati yiidi kaamizan eqqanas geettes

ta xeellizayssi aaze giikko pooliseti issi cima kaame woykko pooliseta kaame bolla caanettidinne gede simmidi beettes

Erosho hayssanka qasseka issi naadayssi be motorezas guye bagga goommaza woykko guye baggayssaza kessidinne iza motoreza giigis.

tani beyizayssi aaze giikko abba lanqen gita abba lanqen daro asati yiidinne wogoloza bolla kezidi iza giddon dizayssa qoncisees

Tani beyizay si7aaze giikko caala aaway aawati keehippe cimmida cimmida asati shiiqidi issifetethen eqqidi diittes ha aawatikka keehippe lo7oosona

tani xeellizayssa mala gidikko ha7i wode keeththe keexettidinne booththa qalamen tiyettidi keehippe lo7izayssa qoncishees

tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko hayssan issi bessani daro asati shiiqidinne keehippe melkezikka malazi medhos izatas lo7izayti shiiqidi heqqida

tani xeelli shini hayssi keeththezi keehippe lo7ees hayssa zo7o medhon woykko zo7o malken qabbayettida porqorozi keexettida keeththe

nam'u keeththetikka keexettidi woykko lo'iza keeththe katamatho keeththeti dishin iza karenne ciishayka dizayssa qoncisees

Tani xeellizayssa mala gidikko kawo keeththe masatizayssi keehippe gita keeththey ee hayssa katamata giddon keexettidayssi beettesko.

salo medhoo may7o bollara may7idayti tani xeellishin poolise may7o mala gedidi poolise may7o gidenna hayssati shiiqidinne lo7ettes giin issi ginakko asatikka

tani xeellizay aaza giikkoe issi gita keeththey katama giddon diza keeththe gitay beettes izafe duge baggara ugey dees qasseka mithatikka doossonna

Tani beyashe dizayssi issi medho bollara mayda asati salo medho mayda shurawe maydinne garsera surezikka qasseka issi medho gididayssa maydi diza asata tani beyays.

aazi be7 azina gizayssa gidikko daro asati pooqe keeththe keexxettishe di ha keeththaza lanqera qasseka kaameti aadhdhishe dizayssakko

Issi maata masatiza issa issi adde tokkishe dees. Qasse haratikka izatho tokkanaas ba kushen oyqqi dees.

tani beyizayssa mala gidikko issi biranu negga geetettidayssazi tammanne nam7antho naytas patanay awude yedettizayssas gidikko yeetishe dees

galal7o medho yuniforme may7ida tamare nayti issifetethan shiiqidi kifile giddon tamarishe dizayssanne astamarezi aadhdhi aadhdhi be'ishe dizayssa bessees

kartoonera dumma dumma miishati tani qoppishin hayzada taappe qoppishin maxaafata gido aggenna kartoone giddon ashshagettidi dees

Hayssan tan be'iza wode issi taamare keeththan tamare nayti dhoqa tamare keeththan bidi tamarishe izan aqiza algati bollanne garssera dizayti de'eetees.

issi gita addarashe giddoni asati guzgazeta woykko maatata yeggidinne booththa medhora oosettida oyde bolla asa utisidi deettes

issi dalga kifile giddoni daro tamare nayti yiidinne uttidinne beessa tamarishenne xaafishe iziti dizayssa qoncisees

aybe azina gizayssa gidikko issi dumbush bushe gidida karetha naadara booth bollara kareth garsera may7adanne issi bootan eqqadus

tamaridinne wursidi e anjatetha gallassan mayettiza mayo may7idinne ba kushen ceeshsha oykkidi ufayssara eqqida

Muuze garseni daro asati shiiqidi gashe naykka deesse shin eqqin ha eqqidaytafe ha baggara qasse issi addezi goyishe dees.

tani be'ashe dizayssi aazee giikko oge dalga oge giddon asati pooliseteranne hara dumma dumma asatara ha simmidi eqqidayssakko

tani xeellashe woykko be'ashe dizayssi aazaye giikko kaamera asay gede baggara ha simmidi caanidi yizayssakko

tani beyizayssi aaze giikko aaressanne aduqi ekkiza nam7u asati ha baggara eqqin gede baggarakka qasse dumma dumma hara asate eqqidi deettiso

Aaze beettizay gizayssa gidikko dalga oge giddora pudera duge simmidi gita kaamey ha simmidi yiishe dizayssako

Tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko issi dalga ogey dees ha dalga ogeyra asati ha simmidinne baggati kushe idimmin baggati qasseka hoqidi eqgidoosson.

Tani xeellashe dizayssi issi wora giddora hayssa oge kessiza maashinezi yiidi giddera woraza qeexidi oge kessishe dizayssa qoncisees

issi dalga ogekko beettize ha dalga ogezara gede haahora ha simmidi yiza galal7ho medho oykqida kaamekko taas qasseka beettize

Ushacharannekka hadirsara zumay zumay dees giddora qasse be ishin keehippe lo'iza ogeya dawus

Ogey pude hayzidi efiza moole ogey dees ha moole ogeyra qasseka galal'o medho oykqida kaameti guyenne sinthe giidi bishe deettes

Tani be7ishin woykko xeelishini uyanaas keehipe lo7iiza issi ooratha bombbaya oosettada ke7ada din qolettashe daws.

Issi caala aawa dayss kokkidi bomba doydinne haaththazi qoletishin be7aype meecishenne izappe uyishe dees

Qasseka dunguza masatiza sharbe ba qoodhera yeggida asati bomba ooratha bombay oosettidayssan yiidinne ba kushe mecetishe deettes

Issi gita bomba gaaney beettes ha bomba gaanezappe pude baggara qasse iza masatiza dumma dumma keeththeti beettishe dizayssa qoncisees.

haaththay izara biza tubboti karetha tubboti issiso shiiqidi hayssan issi mithara dizayssa garsen maatati ekkidason dees

Salo medho qalamen tiyettida miishey woykko haaththa tubboye issi bookketida horo giddon dizayssa qoncisees

Horo giddon wodhdhidi oosettidi diza haaththe tubboya dawus haaththe tubboyppe gede baggara daro asate eqqidinne macatinne addeti deettes

Tani be ishin asati hayssa diste masatiza meishe oykkidinne izati izi aazi ooththizakkokka erettenna shiiqidi eqqidi deettees.

Oratha bombay oosetti di din bombaza lanqera qasse pude baggara gita keeththe masatizayssi dees kaysizi aazas oosettidee.

tani beyi shini nam7u addeti eqqidi deettes ha nam7u addetappe issi nuzi hu7e po7akko izata giddora guyera keshshay dees

hayssan tani xeelliza wode addisaba haaththe gogiza baale silxaneta qirincafe gizayss xaafettidinne dizayssa ha misileze qoncisees

asati shiiqidinne gashe nayti bomba giddofe yiidinne marshettidi bombazan be kushe mecetishe dizayssanne izeti miicishe dizayssa qoncisees

Issi booththara pano gidida adde dayssi gaammo dunguza kumetha may'di iza bolla maahe galba bollara may'idi eqqidi deesko.

issi horo giddon bookkidi asati bombay izara aadhdhana tubbo giigissidinne izeti qacchidi e wothidayssa ha tubbozasikka malkezi salo medho gididayssa